Laɓi ɓeɗo naftiro be Laɓi ha ta’ugo ɓiɓɓe leɗɗe ko ta’ugo kusel ko hirsugo dabbbawa.

Butali petti naɗi, ɓeɗo naftira be butali petinadi ɓeɗo nyamdom no ɓe waɗira butali mai bo, butali mai ɗon be hosa ɓeɗo waɗa ɓe ɓela ha dau yete, ɓewaɗa ha fayanɗe ɗeen ɗi fette, to fetti min ɗo nyonaɗom butali pettinaɗi, ɓeɗo nyamaɗom bannin, ɓeɗo nyamadum.

Ɓeɗɗo debbu oɗo ɗiɗi lalle, oɗo waɗi hala gare be jawe. Lalle dai, ɓeɓɓe rooɓe ɗo diida lalle ngam ɓe fawno be majum.

Tuutawal lesdi, kala lesdi fu ɗo mari Tuutawal muuɗum bee nonnde no ngal wa’i, ngal ɗo dey ngal ɗo mari bokko-bokko, boɗeejum bee nonnde feere.

Nbewa, gaɗo dari ha yonde sare kombi lekki, mbewani en andi ɓeɗo hirsa hiɓa kusel be nyama.

Ɓidɗo debbo ɗo dari oɗo faddi pade ɓoƙko-ɓoƙko je, bo oɗo duhi sallah ɓaleha bo oɗo ɓorni riga ɓoƙko-ɓoƙko oɗo dari nda ha sera mako ɗo genun seɗɗa-seɗɗa.

Sudu loferu, ndu ɗo hippi. Ɓe ɗo hippindu be titiji. Nda hoosere bo ha ɓaawo maaru. Hoosere mai ka'e ɗo yowi dou maare, hoosere maapindire. Nda gene bo ha yeso sudu mai.

Tuggere leggal be saddere be zarto ɓeɗo Naftira saddere ɓe soppa leggal ɓeɗo Naftira zarto bo ɓe ta'a kaata ko kuma ɓe ta'a leɗɗe man.

Hoore leeso ɓe ɗo naftira be ma ngo ngam waaluki ko jooɗugo ko daanugo, ha ɓawo ma ngo bo nda waldurop ɓe ɗo naftira go hango bo ngam waɗugo limse sigugo kujeji ha nder.

Derke'en, ɓe do ndari ɓe do borni jompagi ha leddi. den ɓe do kufni kifneje gooto bo do waɗi darode gite baleeje goto do hifni hifnere ɓalere.

Ɓiɗɗo debbo: Oɗo ɓorni rigawol jungol, oɗo jogi boro wale, oɗo waɗi jawe ha juɗe mako, oɗo waɗi halagare, oɗo wakkiti gele mako bo. Rigawol mako bo ɗo mari faune ɓalejum.

Himɓe ɗo dari woɓɓe ɗon dow woɓɓe boo ɗo dari haa les woɓɓe ɗo ɓoorni jompaaji ɗuuɗɓe ɗo kifni kifneeje woɓɓe boo ɗo ɓorni gaareeji ɓe ɗo kifni kifneeje ɓe ɗo haa babal mofre ɓe waɗi moɓgal emaa hermaɓɓe boo nda fulawaaji nda ndiyam nda koofiiji.

Goɗɗo gorko oɗo dilla oɗo bornir rigawol balewal oɗo duhi sarlawol pat balejum, oɗo ardindiri be debbo bo ha ɓawo mako bo borni rigawol judngol do wakkito boro muɗum bo tokkimo ha ɓawo nda sera maɓɓe bo mohol sare.

Cuɗi bukaji ɓe ɗo nyiɓi ɗum ɓe lope, ɓe ɗo maɓɓira dow man bo ɓe titiji, nda gene ha yasso chuɗi man, ha ɓawo to bo nda leɗɗe.

Yeri ɓe jawe rewɓe ɗo naftira ɓe yeri ɗo ɓe do waɗa ha noppi maɓɓe ,ɓe naffira jawe ɓo waɗa ha jungo gam faunarago ɓe majum.

Dammugal Saare, ndaa dammugal nastugo saare man dammugal maapindiwal, ɗo nafira dammugal manngal manngal ngam nasturgo moota nden ndaa yonnde man boo geenon ɗo haa yonnde man nden saare man boo ɗo mari hawa woore

Waygoore ɓe ɗo aawa ɗum ha leddi, ɗum ɗo laya fuɗa. Nden ɓe ɗon nyaama ɗum bo, ɓe ɗon defa ɓe nyama.

Pille ɗo be ɗunɗe. To ɗum seɗɗa ko gotel bo beɗo wiya piɗɗi. Beɗo naftira be pinɗi ko pille ha ci’e. Beɗo faunira ci’e be majum, ko babeji maude-mauɗe be ɗo awa pille hatoton heba be faunira babal mai be mai.

Ɓiɗɗo debbo o mori hore mako, be atacimen nder reta bo o laɓi o fauni o wadi bana hodere, nda nofuru mako be yeriji ɗiɗi manne, oɗo borni bo rigawol ɓalewol.

Filax ɗo naftira be filaxsegugo ndiyam gulɗam to goɗɗo yiɗa diyam fewa waɗa diyam gulɗam hander filaks hala jogam wulugo ndiyam ko mbusiri.

Taprawal sare, min vi'a dam mugal sare da gal ɗooni dammugal maapindiwal mangal, daa mahol sare mai bo da leggal bo haato ta daldal yonde sare.

Yeri bee "sarƙa" koo bo ɓe wi'a koɗol fuu ɓe ɗo wi'a ɗum. Ɓe ɗo waɗa yeri haa noppi rowɓe ɗo waɗa nga fawnoro bee maajum. Ɓe ɗo waɗa "sarƙa" ha daande, koo bo wi'a koɗol may "sarƙa" ha daande rowɓe ɗo fawnoro bee may.

Debbo, odo dari ha der shaago maako chaago sorugo jawe, borooji be daage, maana kodol ko be wiya sarga be jawe.

Dankali ɗum nyamata ɗum ɓeɗo setta ɗum, ɓe defa ko ɓe sa’a ngam ɓe nyama, ɗum ɗo nafa ɓanɗu bo sosai bo go ɓeɗon nyama ɗum.

Debbo ɗo vawi ɓingel den oɗo ɓorni toggowol boɗewol ɓeɗo dilla ha sera lawol, nda roɓɓe fere bo ɗo dari ha sera lawol man ha to ha yeso to, den nda polwaya hitte bo ɗo dari.

Dereke’en fijooɓe bol, ɓe ɗo mofti, woɓɓe fere ɗo ɓorni riigaaji boɗeeji, woɓɓe bo ɗo ɓorni riigaaji ɓokko-ɓokko, nden woɓɓe bo ɗo ɓorni riiga zargiina, ndaa gooto bo ɗo dari haa ɗo be riigawol maako ɓalewol. Bol ni ɗum fijirde on je sankutuggo nyii'nyam.

Njaaredi. Njaaredi ni, ɓeɗo naftira ɗum, kuje ɗuɗɗum. ɓeɗo waɗira bulok be njaaredi ɓeɗo nyiɓira be njaarendi be rufa njaarendi bo hacaka sare ko hanokkure fere nden nda gene bo hasaraman.

Ɓingel debbo ɗo mori morɗi, morɗi mai ɗon chelbi chelbi ba darde riga, nda oɗo dari ha seera mako nda dago, ɓe ɗo naftira be dago bo ngam we'utugo jooɗo.

Ayaba, Ayaba ɗum do nɗer han kalloje, ma'ana ɓiɓɓe leɗɗe ɓeɗo nyama ɗum, ɗum ɗo mari nafu ha bandu, ɓeɗo nyama ɗum, ɓeɗo vi'a ɗum furuts.

Dammugal saare. Nda saare mai nde ɗo mari get, get mai danejum be kolo ɓalejum. Nda mashin bo ɗo dari haa dammugal saare.

Mahol saare, nda dammuɗe cuuɗi ɗiɗi, dammugal gootal famaral, dammugal gootal manngal, dammugal mangal on woni ɓaleewal kolo ɓaleejum, ɗo jilli bekolo feere, nda ndiyam bo ɗo dari haa dammugal saare may.

Ɓidfo Debbo ɗo dari Jogi Dammugal Mota, oɗo ɓorni Regawol jungol, oɗo fadɗi Paɗe ɓaleje oɗo Habɓi Ɗankwali, Mota mai bo kolo Maaga Ash kolo nga ɗo dari ha Sera.

Leggal dibino, nda dibinoje mai goɗɗe ɓendi goɗɗe bo ɓendai, nda leggal mai ngal ɗo dari, seera magal bo nda leɗɗeji fere nda fere-fere.

Debbo oɗo waɗi koɗol ha dande mako, woɓɓe bo ɗo wiya sarqa, oɗo suddi mayafi olum, oɗo ɓorni limse bulu be kolo fere fere ɗo jilli.

Fauda je robe be darogal foudaji mai ban kala fere-fere be naftira fauda mai be do wujja ha yeso jer fawne robe.

Tiggo ɗo joɗi ngo wala katifa ngo ɗo mari nonde ɓalejum be danejum, ɓeɗo naftira tiggo ni haci’e ɓeɗo mbalo dou mai ngam siwutago, ɓeɗon jo ɗo bo dou mai.

Angalloje bel’edde nda’ayaba. Nda mangoro, nda lemu, abarba ɗo hauti boɗo nyama ɗum. Boɗo beɗɗa i'iam, ndiyam ha bamɗu bi aɗama.

Koroje be piloji ha dow koraje mai. Beɗo waɗa koroje mai ha palo. Beɗo joɗa dow koroje mai. Nɗa goɗɗe be timmini goɗɗe bo beɗo huwa be timmi nai.

Saare wonde, ama de timinaka nyiɓego, ɓeɗo waɗi penti danejuum, nda windoji bo ɓeɗo waɗi jamde ɓaleje, nda ɓe ɗoo fiyi katakoji ha mare, alamani je wa’ago waɗugo penti, ko konandi be mai, saare maini nde timminaka.

Toggoore ɓinngel, ɓe ɗo naftira toggoore ngam ɓornaago. Ngam suurugo ɓanndu kannjum ɓe naftirta toggoore. Nden toggoore nde ɗon mari noone feere-feere, ɓoɗeejum, daneejum bee noone feere.